Mu karere ka bugesera hari ibarabara rya kija mbere ry'ikaburimbo rica hagati y'imisozi ibiri miremire, kandi mwiza cane iteye ko ibiterwa bitandukanye n'ibiti vyo mu bwoko butandukanye.

Umwungu ni kimwe mu biterwa bikunzwe cane mu gufungurwa, haba muri Africa ndetse n'i Burayi. Iyo ceze kiba kinini cane. Kirazanako amabara agomba gusa n'umuhondo, n'imboga zaco zitwa umusoma barazirya.

Ikirere ciza gitotahaye giteyemwo ibiti bigororotse birebire, gifise n'amashami aramvuye ariko amababi y'urwatsi rutoto, abantu barakunda kuza kuharuhukira kubera agatutu n'akayaga bihari.

Ingona ni kimwe mu bikoko biba mu mazi biteye ubwoba cane gikunda kwinyegeza ahantu hari amabuye kugira gitege uwo kirya kigufashe kikuriye ntushobora kuva mu menyo yaco.

Uruhongore runini cane rurimwo inka nyinshi zifis'amara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura, n'ayandi zose zose zirafise imbarati k'umutwe k'umugoroba barazikama kandi baronk'amata menshi.

Ku mutumba wa Ntega hari umusozi munini cane kandi mwiza ushajije, uteyeko ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye, vyababa hafi ibihumbi bibiri.

Ikiyaga cubatseko n'akazu keza ko kuruhukiramwo kugira abantu bahasamire akayaga. Ku nkengera z'aho hariho amabuye akingira kugira ngo ikiyaga ntikize gitere umusozi, kiwubomore.

Ku mutumba wa Ntega abarimyi barijukiye kurima igiterwa c'imboga kuvaho bumviye akamaro kazo nico zifasha mu mubiri w'umuntu eka mbere bakaba bararimye nivyo bita uturima tw'igikoni mu hira iwabo.

Ubwato bukoreshejwe n'imbaho buri mukiyaga, bufise ibara rihomba gusa n'urwatsi rutoto ahandi naho risa n'umuhondo, bwegereye ishamba ririmwo ibiti binini kandi birebire.

Imvubu ni ibikoko biba mu mazi kenshi bizwi nk'ibikoko bivyibushe cane bifise ibiro vyinshi n' utuguru duto duto hambavu yivyo naho biba mu mazi birashobora kuduga ku misozi bikarisha ivyatsi.

Ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi cane vy'ubwoko butandukanye, risa n'urwatsi rutoto. Hakaba habamwo kandi n'ibikoko vyinshi harimwo inzoka, ingwe n'ibindi.

Butoyi ni umwe mu rwaruka rwakuye amaboko mu mpuzu rwo ku mutumba wa Butanyerera. Akaba akora amavuta ahinguye mu mavoka, eka ndetse akaba ayatekera no mu tubido.

Ku nkengera z'ikiyaga ni ahantu habarizwa umuyaga mwinshi ndetse n'umusenyi mwinshi cane. Iyo hari izuba, abantu benshi bavuye mu mihingo itandukanye baraza kwicara kugira ngo bumvirize umuyaga waho.

Ibarabara ry' ikaburimbo rica hagati y'imisozi ibereye cane , har'ibiti bishajije biteye igomwe vy'ubwoko butandukanye , hari n'igiterwa c'icayi abahaciye barahatangarira.

Itabi ni kimwe mu biyovyabwenge kinyobwa n'abantu benshi kw'isi mu mihingo itandukanye bikaba bizwi yuko abantu bakinywa bakunda kugwara ingwara zifatiye mu guhema nabi harimwo nk'igituntu n'amahaha.

Ishambaririmwo ibiti vyiza, kandi vyinshi cane vyose bifise amabara atandukanye harimwo ayasan'urwatsi rutoto ayandi na yo y'umutoto yishiye vyose bikaba bibereye aho hantu.

Mu ntara ya Kirundo hari ikiyaga ciza cane giteye igomwe kizana ba mukerarugendo benshi harimwo no hagati akantu umenga n' izinga gato ariko atari kanini.

Inka nini nziza cane kandi ya kijambere, ifise amabara yera n'ayirabura, iheruka kuvyara kandi yavyaye inyana nziza, ikamwa ama ritiro agera kuri mirongo ibiri.

Umupfasoni yariko yuhira inka yiwe iri mu ndaro kugira ngo ishobore gukamwa amata menshi, kandi yongere ivyibuhe, kandi ico cuhiro kirayifasha no kunywa amazi menshi.

Amatunda meza cane ahiye afise ibara ritukura ayandi y' ugwatsi rutoto ari mwi base nayone ifise ibara ritoto ikunda kuribwa n' abana iyo bakiri bato n' abakuze barayihereza.

Umusozi muremure cane, uri ku mutumba wa NYABIHANGA uteyeko ibiti vyinshi kandi vyiza cane ubona ko bitotahaye bifise ibara ry'urwatsi rutoto, haramandagara cane ntawohamanuka.

Ibiharage bitoto biri ku ntaro babirimye mu mwonga bimwe bahejeje kubitonora ibindi n'ibirahe za gutonorwa ivyo vyaheze bagomba babironge babishire mw'isafuriya babiteke.

Itongo rinini cane ryagutse riri mu kiyaya ahantu atamisozi ihari harimwo ibiti bikeya n'ikibanza batarashobora ku rimamwo ariko mu minsi bategekanya ku hakora baharime.

Umusozi wa Ruhengeri , n’umwe mu misozi ugize intara ya Burunga hakaba hariko ibitoke vyinshi cane n’ibigazi vyose bifise ibara risa n’urwatsi rutoto hakaba hariko n’imihana itari mike.

Inka nziza cane y'inyambo ibereye ijisho, ihagaze no k'umutumba mwiza uhanamiye k'umusozi wa nyabikere usa n'urwatsi rutoto, ifise amahembe manini kandi avyibushe.

Inkoko ni igitungwa gikunzwe cane kw'isi kandi gitunzwe n'abantu benshi, kidufitiye akamaro kanini kuko kirashobora guta amagi ariko kandi barashobora no kurya inyama yaco kandi iraryoshe cane.

Ku kiyaga canke ku nzuzi urakunda kuhasanga inyoni z'ubwoko butandukanye harimwo imisambi, inyoni zizwi cane ko ari zirezire zifise izosi rinini n'agasunzu ku mutwe.

Umurima uteyemwo igiterwa c’ibigori uri hagati y’amazu ya kijambere ,hampande hariho n’umuferege urimwo amazi biboneka neza yuko muriyi misi imvura ishobora kuba iriko iragwa.

Ikibanza ciza cane kiri mwi soko badandarizamwo ivyamwa bigiye bitandukanye kandi bifise n'akamaro kanini cane ku magara y'umuntu, hakaba harimwo imyembe, imicungwe, amatunda n'ibindi.

Umurima w'ibigori wo kwa matayo utewe hagati y'ibigazi, bikaba bidasa neza kubera ko hari hamaze igihe imvura itagwa iguye naho ica igwana n'urubura ironona n'ivyari bimaze kumera.

Ikibanza kirimyemwo imyumbati n'ibindi biterwa kiri hagati y'amazu ya kijambere, biboneka ko nyeneco atararonka uburyo bwokuhubaka ariko vuba bwangu nawe arahubaka ashir'inzu ya kijambere.

Ikiyaga kinini cane gikikujwe n'imisozi miremire ariko iteye igomwe, hariko amashamba arimwo ibiti vyinshi bitandukanye vy'ubwoko bwinshi bisa n'ugwatsi rutoto.

Ikigo ciza cane har'inzu itey'igomwe ,eka n'akatsi gakase neza gateyemwo ibiti hakase n'amashurwe kandi meza cane vyose hamwe bikaba bifis'ibara risa n'urwatsi rutoto.

Bizabigomba ni umworozi wo ku mutumba wa butanyerera afise inka azigaburira ubwatsi bwiza, kandi butotahaye kugira ngo zikamwe amata menshi, kandi zongere zivyibuhe.

Ikirere giteye igomwe cane. Harimwo ikiyaga kitari gito n'ibiti vyinshi cane vy'ubwoko butandukanye, bimwe bisa n'umuhondo, ibindi bisa n'urwatsi rutoto. Ba mukerarugendo barakunda kuhaza kuharaba kuko harateye igomwe.

Utunyoni twiza cane turi hasi munsi y'ibiti, dufise amabara meza cane ateye igomwe, harimwo ayera n'ayagomba kwirabura, mu maso tukaba dutukura, dufise n'umunwa umeze nk'uwumununi.

Ikiyaga Tanganyika akaba arico kigira kabiri kw'isi mu burebure umanuka mu kuzimu, kikaba gifise ubwoko bw'inshi bw'amafi eka kikaba kinakwega ba mukerarugendo benshi baza kuhasamarira.

Ibitungwa bitobito bita bigizwe n'impene n'intama, nivyo aborozi nibizi na nibitanga bororeye hamwe ku mutumba wa rukeco kandi vyose bikaba bibana muruhongore rumwe.

Ikibanza co kuryohererwamwo kiri hafi y’ikiyaga kigunzwe kugenderwa n’abanyamukerarugendo benshi n’abandi bantu bavuye mu mihingo itandukanye baje kuharuhukira canke kuharyohererwa.

Umurima mwiza w'ibigori ugeze gusoroma, biratanguye kwuma, hampande naho hateye ubwatsi bwiza cane butotahaye, bazozana inka ziharishe kandi zizovaho zihaze.

Inyambo n'inka nziza cane zibereye ijisho zizwi ko zifise amahembe maremare agoramye eka akaba ari n'inka ziriko zirahona kuberako zisigaye ahantu hake cane.

Ibinini vy'ubwoko butandukanye bifise n'amabara atandukanye harimwo ibitukura n'ibindi bisa n'ubururu biri mu biganza vy'umurwayi Nahimana aho yari yagiye kwa muganga kwivuza ingwara yaramaranye imisi.

Umusozi wa ntega hateye ibiti vyishi kandi vyiza cane biri mu bwoko bwishi bifasha mu gukingira inkukura bikongera kandi bigafasha kuzibira uruzi ruri munsi yuwo musozi kugira ntirubandanye rubomoka.

Umurima uteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo igiterwa c'ibijumbu kiri mu biterwa bikunzwe kuribwa cane n'abanyagihugu hakaba harimwo kandi n'ibigazi bakoramwo amavuta y'amamesa

N’isoko y’inka yo mu ntara ya Burunga, aho yariramutse irema hahuriye inka nyinshi zo mu bwoko butandukanye hari izifise amahembe matomato, izifise maremare ayavyibushe n’ayonze eka mbere zifise n’amabara atandukanye.

Inkende n'udukoko tugomba gusa nk'abantu, dufise ibihimba bimwe bimwe bimeze nkabo, ariko kandi dukunda gufungura imihwi, iyo iyiduhaye turanezerwa cane, dukunda kuba hejuru mubiti.

Ingunge y'ubwoya bwirabura, yuguraniwe ahantu ha yonyene; yicaye yicurikiriye ubona ko ishavuye. Ngira ngo yoba ishonje. Uwoyiha imihwi yonezerwa kuko irayikunda cane.

Nijimbere ni umwe mu bakenyezi bafashe iya mbere mukworora ibitungwa bitobito kubera bari bageramiwe n'ikena ry'ifumbire. Eka ubu arashobora no kuzikorako iyo hageze ico akenera mu rugo.

Yabitamo n'inka nini kandi nziza cane iravyibushe ifise ibara ryera n'iryirabura irafise n'iparati ku mahereni iyo hageze gukama wohora uraraba bakama menshi cane.

Indimu n'icamwa kizwi cane kwisi gifise akamaro kanini bamwe bagikoresha mu guteka abandi nabo bakagikoresha mu bijanye no kuvura eka indimu ntawovuga ko idafitiye akamaro kanini abantu.

Umucungwe mwiza cane kandi uhiye ugeze kuribwa, umwe utonoye n'uwundi udatonoye, ni kimwe mu vyamwa bikunzwe cane kw'isi n'abantu benshi, kandi gifungurwa cane gusumba ibindi vyamwa.

Umurima uteye kw'ibarabara urimwo ibiterwa bitandukanye ibigori bikuze vyatanguye kuzana amasage sage ubwatsi ndetse n'umusoma hejuru yaho hari n'insinga z'amatara.

NAHIMANA ni umwe mu banyagihugu bo kumutumba wa Mugomera akunda kuba ariko arasenya arondera inkwi akoresha ikinga ryiwe agaca mw' ibarabara rijana muhira iwabo kugira ngo asehe nyinshi carimwe.

Imene gihugub, ariko arasoroma igitegwa ciwe c'i piripiri rateye mu murima wo ku mutumbabako ico gitegwakaba ari gitegwa gikunze cane n'abantu benshi kw'isi bakaba bavuga ko gitera akayabagu iyo uriko urapfungura.

Ububiko bunini cane, bufise n'ubwaguke butari buto, busakaje amabati ,bwubakishijwe n'ivyuma busa n'urwatsi rutoto harimwo imifuko myishi cane y'ifumbire aho ubona ko ataco izoba.

Umuti bakoresha mu gupompa udu koko tuba mwisi canecane nkutu nyegeri, imvunja, imbaragasa canke inda ndetse n'utundi dukoko tubangamira cane imirima n'ibiterwa bita utunyankorogoto.

Ifumbire abarimyi bakoresha canecane ku gitegwa c'ikigori bakayivanga n'ifumbire y'ikirundi umwavu iyo ubikoresheje kenshi ibigori vyawe biza bitotahaye, kandi bikagira n'intete nininini.

Umuti mwiza cane kandi ukoreshwa n'abarimyi batari bake mu kwica udukoko tubangamira ibiterwa eka mbere baranawukoresha mu kwica udu koko tubangamira amagara y'abantu nk'imbaragasa canke inda.

Umurimye Nahimana wo kumutumba wa murango yazindutse mu gatondo apompera umurima wiwe munini cane w'ibiraya, kandi uteye kijambere ku murongo, kubera ko hariho udukoko twari dutanguye kubijako.

Nahimana ni umwe mu borozi bo ku mutumba wa Nyabihanga, ariko yegeranya ubwatsi bw'inka yari yaraciye hepfo mu mwonga awudugana hafi yo muhira kugira ngo abugaburire inka ziwe.

Umurimyi ariko ara pompa umurima wiwe kugire ngo yice udukoko turi Ku bitegwa ngo ntitubitere ingwara mugu pompa akoresha i pompo yabigenewe agaheza agashiramwo nuwo muti wica udukoko.

Umuhinga mubijanye n'uburimyi ariko arategurira imbuto abarimyi bazokoresha mugutera, arabanza akazishira mu matuta, akazivomera, zigakura, kugira ngo abarimyi baze bater'imbuto zimeze neza.

Umuti bakoresha mu gupompa udukoko duto duto turi ku biterwa tubibuza gukura neza canke tuvyonona, mu kuwukoresha bakabanza kuwushira mu mazi bagashira mw'ipompo bagaheza bakabipompa.

Indagara nyinshi cane zirunze ahantu hamwe biboneka yuko ariho bagiheza kuziroba kuko ziracatosa indagara n'ikimwe mu bwoko bw'amafi baroba mu kiyaga ca tanganyika.

Ivyokurya vyiza cane kandi biryoshe vyateguwe neza biri kw'isahani hageze ko babifungura , bigizwe n'ifi ikaranze neza , akadimu, eka ndetse n'utwamwa k'uruhande.

Ikiyaga kinini kandi ciza cane gifise amazi atotahaye gikikujwe n'imisozi miremire iriko ibiti n'ivyatsi bitotahaye bimwe bisa n'urwatsi rutoto ibindi navyo bigomba gusa n'agahama.

Amabeseni arimwo indagara. Imwe isa n'ubururu iyindi isa n'umucungwe uhishiye, izo ndagara bakaba bazirovye mu kiyaga Tanganyika, ari naho honyene hava ubwo bwoko bw'amafi bwitwa indagara.

Ubwato bw'imbaho buri mukiyaga akenshi babukoresha m'ukuroba utarashika kure mukiyaga ,canke m'ukunguruza ibintu babivana ku nkengera z’ikiyaga bija k'uwundi mupaka, akenshi ntibwihuta cane.

Ifi iteguye neza cane kandi iryoshe. Bayiteguranye agasosi. Eka ushobora no kuyifungura uyikoza ibindi bifungurwa bitandukanye, haba ubugari, umuceri, n'ibindi.

Ifi itekeye mugashashe Kandi ikase neza, igeze kudandaza, bamaze gukuramwo n'amahwa, ariko kugira ishik' aho baba bayirovye mukiyaga kandi haba habaye ibikorwa vyinshi kugira imere uko.

Ahantu bororera amafi atari mu kiyaya, akikujwe n'imisegetera akoze kubuhinga buhanitse kandi bukomeye nivyo biri ku mworozi w'amafi nahimana wo kumutumba bugano.

Amafi yo mu bwoko bwa tirapiya namwe mu mafi abantu bakunze gukungura cane mu mihingo itandukanye yo kw'isi akaba ari namwe mu mafi akundwa kugurwa cane kw'isoko, kubera akanovera kayo.

Inyama y'ifi nimwe mu nyama zikundwa cane kandi ziribwa n'abantu benshi kw'isi mu mihingo itandukanye ariko iyo uyiriye yapfuye irashobora kukugirira nabi ndetse no gupfa ugapfa.

Isahani y'ivyokurya biryoshe cane, twagaburiwe tugiye kuramukanya mu rugo rw' umushingantahe Nikuze, bikaba vyateguwe n'umugore wiwe kubera ko azi yuko uwo mugabo wiwe ndetse na twebwe tubikunda.

Ifi imeze neza bahejeje gutegura kumpande hariho n'indimu iyo fi ikaba ari ifi ikunzwe cane n'abantu batandukanye kwisi bayitegura cane cane iyo bafise ababagendeye b'iteka canke mu manza z iteka

Ifi ziriko zotswa ku mbabura kugira ngo bazifungure. Ariko kandi mu kuzitegura urashobora kuziteka mu mazi, canke ukazikaranga mu mavuta. Bivana umwe umwe wese n'uburyo amenyereye kuziteguramwo, kandi ziraryoha cane.

Igiti c'umumanda kiri ku mutumba wa mugano gikikujwe n'ibindi vyatsi vyagiye biramera impande bikidugako n'igiti abakera bavuga ko cakorwamwo impuzu eka n'ibindi bisharizo bambara kera bigiye bitandukanye.

Umurima utotahaye w'amatunda ivyamwa abana beshi bakunda kugaburira bakiri bato naho bitarajako birakuze vuba harajako amashurwe hama haciye igihe gito hazoheza hajeko ivyamwa navyo.

Amababi y'igiterwa asa n'urwatsi rutoto ruboneka neza ko iki giti gitewe ahantu hameze neza haboneka imvura kuko iyo itabonetse amababi aca yuma.

Umutumba wa Rugeregere, niho Nibitanga afise ikibanza kinini kandi ciza cane. Giteyemwo ibiti, hari n'ubwatsi bwiza butotahaye, iyo bishitse agaturutsa inka, arakunda kuziragiraho.

Umurima bahejeje kurima, bakangaje, n'ivyatsi barabikuyemwo. Barindiriye ko imvura igwa, bace bazana imbuto bahatere. Itaguye ntibashobora kuhatera, kubera ko icohaja cose coca cuma, nticomera.

Urugo rw'umushinganahe biramuka ruri ku mutumbawa butanyerera aho inyuma hari urukibande inkanzi ishobora kurishamwo hari n'ubwatsi butotahaye urugo rwiwe na rworukitswe n'imboga zibishayote.

Umusozi uriko ibiti birebire cane biriko birakura vy'imikaratusi, bifise uburebure burenga hafi imetero zibiri vyinshi bikabifise amababi y'urwatsi rutoto.

Umurima w'intumbaswa ariko utarakura neza. Iyo ukuze, usa n'urwatsi rusa n'umuhondo, ariko ubu uracasa n'urwatsi rutoto. Haracasigaye iminsi mike kugira were.

Umurima uteyemwo ubwatsi bw'indingo bahejeje kubukata babushira inka, ku ruhande harateyemwo n'ibitoke vy'ibisahira ibindi vy'ibiyoga, bimwe biramye ariko ibindi ntibirama.

Umurima urimye neza cane ku matota, bateyemwo musi ibiraya kandi biteye ku murongo, ni ivya kijambere banateye imbuto irobanuye, biteze ko bizokura imvura niyagwa kandi bazoronka umwimbu ushimishije.

Umurima bimbuyemwo ibigori hari ibiti vy’ibigori vyumye biri hasi baciye ukikujwe n’ivyatsi vyinshi bisa n’urwatsi rutoto , n’ibindi vy’amashurwe yera hakaba harimwo n’ibitoke.

Umurima munini cane, kandi wagutse uri impande y'ibiti birebire bifise ibarary'urwatsi rutoto uracarimwo ibiti bishinze biboneka ko babisoromye ko ibiharage arindiriye kubikuramwo.

Umurima wukohawe muje neza uri ku mutumba gihahe mu karere ka kanyosha aho yateye imboga, kandi zitotahaye arindiriye ku zisoroma zimwe azoca ziteka izindi na zo azishore mo'isoko.

Umurima bahejeje gusoromamwo igiterwa c'ibigori, hasigaye hahagazeko ibiti vyonyene gusa, eka harimwo n'ibindi biti vy'ubwoko, bisa n'urwatsi rutoto ,ariko atari ibigori.

Umurima wa Nahimana wa kijambere yateyemwo ibitunguru, yabiteye ku mirongo ,kandi vyose bisa n'urwatsi rutoto ,hampande yaho hari umurima w'ibigori nawone ugomba were.

Igiharage kimwe giteye ahantu hari ivu, hari utubuyebuye kandi hirabura. Biboneka neza ko ico giharage gishobora kuba atari ico bahateye, ari icimejejeho kuko gisa na nabi.

Umurima uri inyuma y'urugo kwa Yohani aho yawusoromyemwo ibigori hasigayemwo ibiti vyumye bakuyeko ibigori mu minsi bazoza ku harima kugira bahatere ibindi biterwa.

Umurima wa Nibizi uteguye neza uhejeje kurimwa. Yawurimye kugira ahatere ibiraya ariko kuberako atararonka imbuto nifumbire aracarindiriye niyabironka niho azotera.

Ku mutumba wa Butihinda hari umurima munini basoromyemwo ibibigori. Ukikujwe n'amazu n'ibindi biti. Ivyo bigori bakaba barabishikanye mu kigega. Barindiriye kubihungurura babibike ari intete bazobikoremwo ifu.

ubwatsi butotahaye buri impande y'inzu y'umutware wo mu karere ka nyamasheke iyo bishitse kenshi inka arazoza ahora aziragiraho kandi zitaha zihaze zigashika zikamwa.

Umurima munini cane urenga ihegitari niwo ishirahamwe Twitezimbere ryo kumutumba wa butihinda ryateyemwo Imboga kandi nziza cane zisa n’urwatsi rutoto vuba barasoroma.

Imirima ibiri umwe urimye neza, kandi biboneka ko uteye kija mbere bateye ku mirongo uwundi na wo ukaba uri mpande yawo ntibarawurima uracarimwo ivyatsi n'ibiti bishinze.

Ibiti biri impande y'inzu biriko n'amashami hatondereyeko ivyatsi n'imboga zitandukanye, vyose vy'urwatsi rutoto, impande yaho hakaba hateye n'ibitoke.

Umurima uteemwo ivyamwa vy'amatunda, ariko bikaba bitarama n'ubwo biri uko birakuze bigomba bitanguruye kuzana amashugwe hanyuma ivyamwa bizojeko baheze bavyamure babifungure bizane n'amagara meza.

Ikibande kirimwo ubwatsi butotahaye hambavu yaho hariho umurima w'ibitoke n'intsinga z'amatara zica hejuru, ikirere gisa neza har'akazuba, nta mvura iherutse kurwaho.

Umurima uri ku misozi hejuru basoromyemo ibiharage haracarimwo ibiti bishinze ibiharage vyari bitonzeko barindiriyeko basubira kuharima kandi bakureho ivyatsi birimwo kugira batere ibindi bitegwa.

Umurima bahejeje gusoromamwo ibigori biboneka ko hageze gusubira kuwurima, bari bawuteyemwo kandi n'amateke ntibarayasoroma. Ukikujwe n'ibiti birebire vy'urwatsi rutoto.

Umurima utarimye, baheruka gusoromamwo. Hampande hari ibiti vy'imikaratusi. Uteyemwo kandi n'ibitoke, bimwe vy'ibisahira, n'ibindi vy'imihwi, n'ibindi bashobora gukoramwo inzoga.

Umurima w'ibigori bahejeje gusoroma hasi hasigaye ibiti ibigori Vyari bihagazeko navyone vyaramaze kwuma hambavu yaho Hari ibiti birebire vy'imikaratusi bisa n'urwatsi rutoto.

Ubwatsi butotahaye bwiza came kandi buremvye buri k'umusozi wa rugomero bwatewe n'umworozi wo kuri uwo mutumba nyene yitwa Sabushimike ubu hakaba hageze ko aja gusoroma.

Umurima urimwo ibiterwa vyishi bivangatiranye harimwo ibitoki, ibigori, amateke n'ibindi vyishi biri ku mutumba wa Ntega agacimbiri Marangara biboneka neza yuko gateye kijambere.

Umurima w'ibiraya munini kandi mwiza cane utotahaye watanguye kuzana amashurwe biraboneka ko haciye igihe kitari gito bawuteye nk'amezi abiri canke arenga.

Mu karere ka Bututsi kabarizwamwo amararo menshi y' inka n' aborozi benshi borora kijambere n' abandi bagifise inka za kera akaba ari n' akarere bakivuga ko

Ibirungo bakoresha mu guteka ibifungurwa kugira biryohe bizane akanovera, bigizwe n'intore hamwe nibindi vyo mu bwoko bw'ipwaro biri mu muremure wera ibindi mw'ibase igomba gutukura.

Abarimyi bigiterwa c'ikiraya bahurikiye mw'ishirahamwe ryiteza imbere bari baramutse baza kuraba umurima wabo aho ugeze aho basanze ibiraya vyatanguye kuzana amashurwe vuba bikazojako.

Ibase ifise ibara ry'ubururu, irimwo amatunda menshi, akaba ari kimwe mu vyamwa abana bakunda kwihereza. N'abakuze nabone baracihereza, kandi kiraryoshe cane, gifise n'akamaro kanini.

Nahimana n'umurimyi wa kijambere wo ku mutumba butihinda, mbere yo gutera arabanza akigirira amatuta yiwe hama akazoheza akaja kuyatera mu mirima ari we nyene yavyigiriye.

Utudobotwera duteretse ahantu ku meza kamwe gafundikiye akandi kadafundikiye karimwo ivyamwa vy'amapasiteki ivyamwa bizwi cane kubigomba kumera nk'imyungu indani biratukura.

Igiti c’indimu gitotahaye ariko zitarera neza zigisa n’urwatsi rutoto , n’ibiti bibangamirwa kandi cane n’udukoko iyo utagiye uragipompa umuti wabigenewe kirashobora kwuma.

Nahigombeye, ni umukenyezi w'umwirimizi wo ku mutumba Mugomera, yijukiye kurima igiterwa c'ibiraya. Afise imirima minini cane, akaba ari n'umwe mu bakenyezi b'akarorero bo kuri uwo mutumba.

Abantu bo k'umutumba nyarusange bari baramutse bashora ibitungwa vyabo bito bito ,bigizwe n'impene, n'intama ,ubona ko ariwo munsi isoko yavyo irema, benshi niho babizana ,abandi nabo bakaza kugura.

Amavoka ni kimwe mu camwa kiribwa cane kw'isi, ikongera ikanarimwa mu bihugu bitari bike. Gifise akanovera gahebuje. Eka mbere bakaba bashobora no kugikoramwo amavuta atandukanye.

Abarimyi bariko barimbura igiterwa c'umuceri bawurima ahantu hari amazi menshi mu mwonga hajaga baraheza bagakatana n'ivyatsi bariko barimbura bakabirunda hamwe bakabikubita kugira ngo intete zive murivyo vyatsi.

Umutumba wa Nyarusange abarimyi baho baranezerewe cane kuko igierwa bateye c'icayi kiriko kirakura gisa neza gisa n'urwatsi rutoto mu minsi baracimbura bagishore babahe amahera.

Amavoka yo mu bwoko bwa ruhere rimwe rikase riboneka ko rihiye irindi ridakase , ni amwe mu mavoka akunzwe cane kw’isi Aho ugiye mu bihugu bitandukanye kenshi uyasangaho kandi abantu bakayakunda cane kubera kuryoha.

Imyembe ihiye isa neza ifise ibara ry'umuhondo igeze kuribwa, akaba ari icamwa gikunzwe cane, ushobora kugifungura uko nyene canke ukagihingura ukagikora umutobe.

Umukenyezi ari mu murima wiwe, yagiye kuraba ko hageze ko awubagara canke atabukoko bwagiyeko kugira buzohave bumwicira ibitegwa yambaye umupira w'ubururu n'igitambara c'ubururu.

Abanyagihugu bo ku mutumba wa Murango, bagize ishirahamwe "Twiyungunganye", bari baramutse baja gutemberera imirima yabo bari bateyemwo ibiterwa bitandukanye nk'ibiraya, ibijumbu n'amateke.

Umurima munini cane uteye ama hegitare menshi uri mu kiyaya c'imbo warimwe n' abantu bahurikiye mw'ishirahamwe TWIYUNGUNGANYE rirakuze cane vyatanguye kuzana amasagesage.

Umwimbu w'ibiyoba bimwe bitonoye ibindi bidatonoye, akenshi ibiyoba mu kubifungura bimwe barabikaranga ariko hari n'abandi babikunda bitetse bakabitekana n'umunyu.

Abanyagihugu bari baramutse bazinduka bimbura igiterwa c'icayi bari bateye ku mutumba wa NYABIKERE, bari benshi cane bari bikoreye ivyo basoromeyemwo kandi bimbuye ibitari bike.

Umugwi w' impene nyinshi cane zivanze harimwo izi kizungu n' izindi zikirundi zifise mbere n' amabara atandukanye harimwo ayirabura ayasa n' umuhondo ayera n' ayandi agomba gusa n' ivu.

Abanyagihugu bo kumutumba wa Bihayi bagiye hamwe kugirango bashinge ishirahamwe yo gutera ivyamwa aho babonyeko ari ingirakamaro ku magara y'abantu ko kandi kuri uwo mutumba atavyari bisanzwe bihari.

Umurima mwiza cane kandi uteye igomwe uteye kijambere w'amatunda amwe ariko arera afise ibara ryirabura ayandi nayo ntarera neza aracafise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Ivoka rihiye riri ku isahani rikase biboneka ko rifise naka novera keshi n'icamwa gifise akamaro kanini ku magara y'umuntu kugira rishe rirashobora gutwara hagati y'iminsi ibiri, itatu canke irenga bivanye n'ubwoko bwaryo.

Indimu n'icamwa ciza cane kandi gikunzwe cane mu mihingo itandukanye yose y'isi. Ushobora kuyikoresha mu bintu bitandukanye, haba mu guteka, eka mbere no mu miti, hose urashobora kuyikoresha.

Ihinguriro rikora mu bijanye n'amavoka aho muri ico giterwa bashobora gukoramwo ibintu bitandukanye harimwo yaba amavuta canke kudandaza amavoka ukwayo nyene hose harimwo akarusho kanini cane.

Abarimyi bari banikiye umwimbu wabo ku musozi ahantu hari akazuba kugira ngo biheze vyumuke ntibaze babibike bitose kumbure vyohava biborera mu bigega.

Abakenyezi bo ku mutumba wa Murango bahurikiye mw'ishirahamwe natwe turashoboye bari baramutse basarura umurima wabo w'ibiraya bari barateye kuruwo mutumba nyene aho vyana bakundiye baronse umwimbu uteye igomwe.

Ukaguriro k'ibipfungurwa aho hari ibintu bigiye bitandukanye harimwo ivyamwa n'ibindi biterwa bigizwe n'amatomati ibitunguru intore bimwe bikaba bifise amabara atukura abandi yurwatsi rutoto.

Umukenyezi Nibitanga n'umwe mubijukiye kurima igiterwa c'imboga, akaba ari n'umwe mubambere baronka umwimbu ushimishije k'umutumba wiwe wa Ntega ,aho aronka izo akoresha murugo iwe, izindi akongera akazishora mw'isoko.

Umunyagihigu Nibitanga , wo kumusozi wa mugomera, ari mumurima wiwe uteye igomwe cane kandi uteye kijambere, yashoboye gushira hamwe ibiterwa bitandukanye bigizwe: n'amatunda ,amateke, ibitoke n'amapera.

Abanyagihugu bo ku mutumba umwe bagiye hamwe bashinga ishirihamwe ryokugira barabe uko bokwikenura bongere biteze imbere baraheza barima umurima umwe bose basangiye bari baramutse baja kuraba aho ugeze.

Abapfasoni b'umwete bahetse n' abana bariko barima umurima wabo kugira ngo imvura niyagwa ntibaze bacegwe gutera ngo iheze icike ibitegwa vyabo bitarakura maze vyononekare.

Ibiti vy'umusigati biryamitse hasi, akaba ari n'igitegwa bakoramwo isukari, kikaba kizwi nkakimwe mubitegwa bisosa cane, kanatsinda ninayo mpamvu bakoramwo isukari.

Umurima w'ibigori NAHIMANA yateye inyuma y'ikigo ciwe ,yakoreshej'uburyo yakuye mw'ishirahamwe, none ugomba were ibigori vyaratanguye kujako vuba nko mu ndwi zibiri arashobora kuwusoroma.

Abarimyi bariko bimbura umurima wabo w'ibiraya bateye mu kwezi ku munani bikaba vyarahakunze vyarahabaye, barishimira cane umwimbu baronse bivanye n'uwo bari baronse mu mwaka wahera.

Imboga zigizwe n'i tomati zitukura hamwe n'izindi bita intore ni zo umurimi wo ku mutumba wabutanyerera yimbuye, ariko, kandi arafise n'izindi zikiri mu murima arindiriye ku soloma.

Umupfasoni wo ku mutumba Nyabihanga yitwa Maragarita arikumwe n'umwana wiwe mutoya w'umukobwa Kanyange, bazindutse baja kubagara umurima wabo bateye irimwo ibiharage n'imyumbati.

Umupfasoni ariko ahungurura intete z'ibigori yarimye mu murima wiwe akoreshej'imbuto irobanuye, abisoromye avyanikira ku biti biri hejuru bigerekeranye kugira ngo bishobore kuma abihurungurure bimeze neza.

Igitegwa c'umwumbati basoromye cari canikiye kwi barabara aho twarengana mu ntara ya Makamba eka amabarabara menshi n' abanyagihugu benshi barijukiye kurima ico gitegwa c'imyumbati kubera kirahaba cane.

Umwimbu mwiza cane w'ibiraya Kandi uteye igomwe, vy'ishirahamwe twitezimbere, bakaba babisoromye ejo haheze ,bari babirimye k'umutumba wa Nyamugari, aho bari bafise umurima bahawe na komine.

Umurima uteyemwo ibiti vyinshi cane vy'icamwa c'imicungwe, ikaba yeze imwe isa n'umuhondo iyindi nayo ntirera neza iracafise ibara ry'urwatsi rutoto co kimwe n'amababi yayo.

Ubwishaza butoto buri ku meza bagomba babutegure babushire mw'isafuriya baheze babufungure. Ni kimwe mu biterwa bikunzwe cane gukoreshwa mu manza eka no mu misi mikuru mikuru barabwikorako cane.

Nahimana n’umwe mu bakenyezi bo kumutumba wa Murango bijukiye kurima igiterwa c’imboga akaba ari n’umwe mu bakenyezi ashobora kuronka Imboga bakoresha muhira bakongera bakaronka n’izo bashora.

Umupfasoni mu murima wiwe yateye, ariko araraba ko ibitegwa vyiwe bigeze kubagara canke gufurira, ko ata bukoko buriho kugira ngo abipompe, nihagera ko yimbura aze aronke umwimbu ushemeye kandi mwiza.

Umurima utotahaye w'ibigori vyatewe mu kwezi kw'icumi ubu bikaba bisa n'ibiriko birakura , biriko birajako amasagesage vuba naho harajako ibigori , biheka kimwe canke bitatu.

Umurima mwiza wa kijambere uteyemwo ibiterwa bitandukanye nubuhingan bushasha bwaje kugira ngo abantu bashobore kurima mu gihe atari ic'imvura biborohere kuvomera.

Umushingantahe NIBITANGA mu murima wiwe mwiza cane uteye igomwe w'igitegwa bita umusave akaba ari igitegwa kiriko kirujukigwa cane n'abanyagihugu bo kumutumba wiwe arabigisha rimwe na rimwe ababikeneye ingene bagitera.

Umwimbu w'ibiraya utey'igomwe mwishi ugizwe n'imifuko irenga ijana ,niwo umunyagihugu wo ku mutumba wa Mugomera yimbuye ku musozi wiwe yari yarimye ,akaba yishimiye cane umwimbu wiwe ko wagenze neza.

Bigirimana n'umurimyi w'imboga wok'umutumba nyabikere aho yahisemwo kuja kurima imboga z'amashu kumwonga zikabazitotahaye kanatsinda hararyoshe bazitabije n'amase menshi.

Igiti c’amapera atarera neza aracasa n'ugwatsi rutoto, iyo yeze abasa n'umuhondo, abana baragikunda cane sibo babona kireze batangure kuyarya rimwe na rimwe barashabora no kuyarya atarera neza.

Umukenyezi wo ku mutumba wa Marangara aryohewe cane n'uko amatuta yiwe yari yateguye yo gutera imboga yakuze neza. Ubu akaba ayaranduye agomba aje kuyatera mu murima wiwe.

Umutumba wabukina nyana abarimi baho bari jukiye kurima igitegwa c'ina nasi mbere benshi muri bo bakaba bafise amakinga bajakuza i soromamwo iyo zeze kugira ziborohere kuzana, kandi bazane nyinshi.

Abapfasoni bo mw'ishirahamwe twiteze imbere bariko barimana akanyamuneza kenshi icibare cabo kugira ngo baze bahatere ivyo gufungura, bimare inzara bongere barwanye n' ubukene mu gushora ivyo bazoba barimbuye.

Umusore wo muri komine Tangara yari yaramutse azindukira mu murima wiwe yateye minini cane ,akaba yawuteyemwo ibigori, biriko birakura nko mu mezi abiri bazobisoroma.

Amatunda yeze yitwa amabungo ari mu murima wa Mujeneza kenshi bakaba bakunda kuyagaburira abana n'abakuze bakaba bayakunda, iyugiye kuyarondera kw'isoko muhirirayo n'abantu benshi bayarondera.

Abanyeshure batari bake bo kw'ishure ritoya ryo ku muzinga, barikumwe n'umwigisha wabo, bari baramutse baja kuraba umurima uteyemwo icamwa c'imyembe, kugira ngo babone uko biterwa.

Igiterwa c'igiharage kuva bagiteye gushika gikure kizane amababi yambere baratangura bagatera urutete rw'igiharage rugasohora umutwe uko imisi ihaca niko kigenda kirakura kikazana n'imizi.

Umufasoni barankitse wo ku mutumba butanyerera, ariko agosora umwimbu wiwe w'ibiharage yarimye mucibare yari yateye kugira ngo ntabibikane umucafu bizebiheze vyononekare.

Ibiyoba bidatonoye biboneka ko ariho bikiva mu murima bisa neza ni kimwe mu biterwa biribwa cane ku isi hariho ababikunda bikaranze canke bakabiteka vyose bivana n'umuntu.

Ibigori bisa neza vyomye vy'imitetezwa bitakiri ibitoto akenshi ni vyo abantu bashora kw'isoko kugira babagurire baheze babikoremo ifu.

Umwimbu w'ibigori utekeye mumifuko Kandi myiza cane biboneka yuko ahantu bahateye vyarahakunze kuko ni binini biravyibushe bifise n'intete nini nini hasigaye ko babijana mu bigega.

Imifuko y'ibigori vyimbuye bivyibushe bateye mu murima uri hepfo y'urugo Akaba ar'iryambere bashoboye kuronka umwimbu ungana gutyo mur'uwo murima, bategekanya kuzosubira kuharima ibigori kandi.

Ikawa iri mu mufuko bahejeje guhingura basigaje kudandaza, akaba ari igiterwa njabukamazi bashobora kwikorako bakakigurisha kugira ngo baronke amahera nvamakungu.

Ibiyoba vyinshi kandi biteye igomwe basoromye mu murima wa Nahimana, barindiriye ko babitonora, bimwe babikarange ibindi babiteke kuko abantu babikunda ugutandukanye, bazoheza babishore.

Umwimbu mwinshi cane w'igiterwa c'ibigori niwo usanzaje hasi mukigega c'umurimyi wo kumusozi wa mugomera yitwa NIBITANGA aho arindiriye ko abihurungura abishire mumifuko abishore.

Umurimyi ari mu bubiko bwiwe bwaho yimburiye ibiterwa vyiwe yarimye biboneka yuko umwimbu wagenze neza hari imifuko myinshi cane ariko aranabipima kugirango abike ivyo azi neza.

Umurima munini cane uteye kija mbere w'ibiterwa iri ku murongo ukaba w atewe n'ishira hamwe twiteza imbere yo ku mutumba butanyerera bifashijwemo n'abo ku mutumba butihinda.

Ikirundo c'uwushaza umurimyi wo kumutumba wa murango rubiragiro yibagiriye ahantu wica bizana imizi, kubera ahantu bwari hari ubushuhe bwinshi cane none bwaratanguye kumera.

Nahimana wo kumutumba wa Rugumero numwe mu bahinga banonosoye ibijanye n'uburimyi no kubika imbuto ariko arasigurira abanyagihugu ukuntu bakwiye kugwiza umwimbu wabo no kuwubika neza.

Ibiharage vyo mubwoko bwa kinure bifise ibara ritukura n'iryera, akenshi babirima mubiyaya, kandi biravyibuha ,iy'ubitetse naho biragwira, kandi biraryoha cane.

Nahimana n'umufasha wiwe bazindutse mu gitondo ca kare baja kuraba umurima wabo bari bateye mu mutumba wa shombo aho uteye igomwe cane, ufise ibara y'urwatsi rutoto.

Ibiharage vy'amakutsa ni kimwe mu bwoko bw'ibiharage bikunzwe cane n'abantu. Iyo ubitetse biragwira, bikazana n'umufa ufise akanovera ntangere, ababiriye bavuga ko ari ivyambere mu kuryoha.

Imifuko myinshi y'ivyimburwa vy'umurimyi ariko arimbura mu murima wiwe , ikirere cagenze neza yarashoboye kuronka umwimbu ushemeye , agomba abitekere abishire mu bigega, bimwe azobidandaza ibindi abifungure.

Umurima munini mwiza kandi uteye igomwe w'igiterwa c'amahonda, bakunda kuyarima ahanini mu ntara z'uburaruko bw'igihugu ariko ubu akaba asa nayariko aratituka kubera ko abantu benshi ntibakiyarima, bijukiye kurima ibindi biterwa mbumba rugo.

Igitegwa c'ibigori bamaze gusoroma, baragitonora, barabifundika, baravyanikira ku biti bubatse bigerekeranije, barindiriye vyume bace babibika kugira ngo ntibize vyononekare.

Intete z'ibigori zisa neza cane zifise ibara ry'umuhondo, biboneka ko ari ibigori vy'ikirundi atari ibigori vya kijambere. Akenshi bavuga ko biryosha ubugari iyo bikaranze.

Umurima w'icayi mwiza cane kandi uteye igomwe ubonekako wakunze waratewe ku musozi wa Ntega nabanyagihugu baho bari mw'ishirahamwe twiteze imbere kugira ni wera bazowusorome bakigurishe.

Igiterwa ciza cane gitotahaye c'ibiharage kiriko kirakura catanguye kuzana amashurwe ndetse n'imikerera bakaba baratanguye no kukirya amababi yaco benshi bita imikubi.

Niyibizi ni umurimyi wo mu karere k'amaja ruguru, avuye gusoroma umurima wiwe yari yarateye ku musozi wa Ntega, akoresha ikinga kugira bimworohere kuzana kandi ashobore kuzana vyinshi icarimwe.

Ibiharage bitoto kandi vyiza cane vyasoromwe mumurima wa Ntibigira kugira ngo abishire mugenzi wiwe yari yabimusavye kubera ko abikunda cane kandi muhira iwe bitari bwere.

Ikigega c'ishirahamwe Twitezimbere kibitsemwo ibigori kikaba cubatse ku mutumba Nyamasheke aho ari icambere mu kubika ibintu vyishi cane kandi muri ako karere ntakindi kigisumba.

Ibigori vyiza cane biteye igomwe bifise intete zo mu bwoko butandukanye ariyzifise amabara atukura ayirabura ayera ayasa n'umuhondo ikana yagomba gusa n'ubururu.

Umupfasoni Nahimana ari mu bigega vyiwe akikujwe n’imifuko minini minini yimburiyemwo ibiterwa yari yarateye . N’umwe mu bakenyezi ku mutumba wiwe bafatirwako nk’akarorero mubarimyi .

Umurima mwiza cane uberewe kandi ushajije w'amahonda uri ku mutumba wa Nyabirehe uriko amahonda yeze atukura ageze kugesa mu misi barazana abakozi bawusarure.

Ibakure ririmwo ibiharage vy'ubwoko butandukanye, bifise n' amabara atandukanye, harimwo ibigomba gutukura, ibigomba gutukura, ibigomba kwirabura n'ibisa n'umuhondo biboneka ko vyose bicangacanze.

Ikawa iri mu mifuko batekeye basigaje kuja guhingura akaba ari n'igiterwa gifitiy'akamaro cane abakirima ,ndetse n'igihugu kuko urashobora kugishora bikazana amahera mvamakungu.

Ibigori vyinshi kandi vyiza cane vy'umurimyi Niyibitanga yasoromye abishira mu kigega ciwe yubatse ku mutumba wa Ntega kugira ngo ivyo yimbuye vyose azoze arabishiramwo.

Imifuko minini minini, iri mu kigega cagutse cane, ipima umwe umwe wese nk'ibiro birenga ijana. Biboneka yuko ari umwimbu munini kandi mwinshi. Kugira babishikaneho vyabatwaye inguvu zitari nke.

Ibigori vyiza cane bifunditse biri ku biti biza vyamaze gushika mu kigega, ariko kugira bihashike haba habaye ibindi bikorwa vyinshi bitandukanye harimwo gusoroma no kubiterura bakabizanaho.

Ibiyoba bidatonoye basoromye mumurima wo kwa Mujeneza kugirango babigurishe hasigaye ko babitonora babikarange hama babitekere bonger babitware kw'isoko babishore.

Umutumba wa nyabihanga n'umwe mu mitumba ikunzwe cane kuvugwa ko hari abantu benshi b'abarimyi n'indimo zaho zirabigaragaza hateye ibigori kandi vyiza cane biriko birakura vyatanguye kuzana amasage sage.

Amahonda bahejeje kugesa, bayashize hamwe aracatukura. Ariko iyo amaze igihe izo ntete zica zirabura, bagaheza bakazikoramwo ibitandukanye, yaba ifu, canke inzoga.

Ikigega cubatse mu rugo kwa butoyi umurimyi wa kijambere wo ku mutumba nyabihanga kabaye acubakishije ibiti yarimye mu murima wiwe n'amabati yaguze mw'isoko hasigaye ko acimburiramwo.

Umurima w'igiterwa c'ingano, kandi yigute yigomwe akabari n'igiterwa barima cane kw'isi gikaba gifise n'akamaro kaneni cane aho ifu iva muri zo ngano ikoreshwa mu bintu bitandukanye.

Umwenegihugu ariko arasaroma umurima wiwe yateye kumutumba waruziba yaje yitwaje n'agatebe kugira nivyashika akaruha aze kukicarako amare umwanya munini ariko arasarura.

Umurima uteye igomwe cane w'igiterwa c'umuceri giyeteye mu mwonga waramiye ku musozi wa Butanyerera watewe n'ishirahamwe twiteze imbere ryo kuruwo mutumba nyene kugira bikenure.

Ikigega giteye igomwe cane cubakishije ubuhinga buhanitse c'ishirahamwe Twitezimbere ryabo ku mutumba wa nyabigega muriyo ntara akaba arico kigega c'ambere cubatwse kubuhinga buhanitse.

Umucuruza ariko adandaza ibifungurwa mw'isoko ar'imifuko y'imiceri, ibiharage, ibigori, kenshi ibintu vyo gufungurwa mw'isoko biba bifise ikibanza cavyo babihariye kugira ngo abantu ntibajuragurike.

Imifuko y' ibigori vyumye bahejeje kwimbugwa vy' imitetezwa bitoto bimwe bagomba babitware babibike uko nyene ibindi bahurungure intete baje kubisyesha kurusyo bateke umutsima.

Umupfasoni wo k'umutumba Nyabikere ,Intara ya Burunga, aho yaramutse agosora umwimbu wiwe ,yari yarateye m'umurima yarimye mukibande, kugira awubike umeze neza atabucafu burimwo.

Umurima utotahaye kandi mwiza w'amasaka ugeze kugesa bayashire mu kiigega afise akamaro kaninicane kuko bashobora kuyakoramwo inzoga, umutsima ndetse n'umusururu.

Ingurube ni kimwe mu bitungwa abantu bashobora gutonga, kandi igifise akamaro kanini cane, kubera ko kirashobora kugwiza amase akoreshwa mu gutabira imirima, kandi kirashobora no kuvyara utubuguru twinshi.

Ibibuguru bitanu mu vy'ingurube vyose vyavukiye umusi umwe bifise na nyina umwe bimaze amezi abiri n'indwi zitatu bikaba bivanze harimwo ibisuguru hakaba harimwo n'ibindi bivyara.

Naho imana n' umukenyezi w'umworozi w'udukwavu gafise twinshi kamwe muri two karera cane n a kana ntikarakura gafise amatwimaremare n'amaso agomba gutukura.

Ikibanza kinini cane cororewemwo inkoko za kijambere harimwo amasake, inkoko kazi ,imiswi izita amagi nizitaratangura guta bisaba umuntu azikurikirana cane kuberako zirakarigwa n'ingwara.

Inka yirabura cane bashize mu rugogwe bayizaniye umuganga kugirango ashobore kuyimisha urushinge rwa kijambere ize ivyare inyana ivyibushe kandi yo mu bwoko buteye imbere.

Abungere bariko baritegura kugira ngo baturutse inka hakaba harimwo zimwe z'ubushuri izindi z'ubunyana n'izindi zikuze zivyara zimwe zirakamwa izindi na zo zifise amezi.

Imbwabo, ariko baratera urucancobwouko ukingira ingwara yo gusara aho hari ku umutumbanyabihanga aho bari baramutsebagira iryo sekeza biturutse ku kuntu imbwa zimaze imisi zisara, kandi zishaka kurya abantu.

Urukwavu ni kamwe mu dutungwatwo mu nzu keza cane, kandi gatiyigo mwe mu kuvyara karashobora kuvyara utwana tune dutanu canke turenga, ariko, kandi n'inyama yako aba, maze kwirya bagukako iryoshe cane.

Inka nziza kandi ziteye igomwe ziri ku mutumba wa Murango z'umworozi Nahimana, zimwe mur'izo hakaba harimwo indundi, n'izindi nka zo mu bwoko bw'inyambo ziba zifise amahembe maremare.

Aborozi b’ibitungwa bagiye hamwe kugira borore ingurube . Bari baramutse baza kuraba aho ingurube zabo zigeze , baje kuzicandaga biboneka yuko zari zigwaye zifise indwara.

Inka za kijambere z’umworozi Bayaganakandi zifise amabara yera n’ayirabura, ziriko zirya ubwatsi yateye we nyene ku mutumba iwiwe , Iyo hageze gukamwa naho aravoma ikamwa amata menshi.

Inkoko za kijambere z'umworozi Bukuru, zifungurira mu nzu ntizigera zisohoka kandi aguma aziha imiti kugira ngo ntizigware, zikaba ari inkoko zita amagi menshi cane iyo zariye neza.

Ingurube y'umworozi Nahimana wokumutumba Nyabigega yaravyaye haciye iminsi ibiri yavyaye utubuguru dushika kuri cumi na dutatu kandi twose tukaba twavutse dukomeye ntanakamwe kapfuye yiteze ku zogurishamwo cumi.

Nahimana ni umwe mu bayankanka bo mutumba wa butanyerera bafise ibagiro rya kijambere ahabagira inka, impene canke ingurube vyose kandi araronka ababimushorera.

Umuganga w'ibitungwa ariko atera umiti igitungwa c'impene kugirango agikingire ingwara yongere akivure ashobora no kubikora kubindi bitungwa bitandukanye nk'inka , intama , ingurube n,ibindi.

Nahimana n'umugenzi wiwe bazindutse baja ku mutumba wa Murango bagiye kugabana inyana bari bemerewe n'umugenzi wabo, basanze akaragiye ku mutumba wabo kandi mwiza cane.

Umusi wa gatanu niho abanyagihugu bo kumutumba wa muremera bakoranira kw’isoko baje gushora abandi nabo baje kugura ibitungwa bitobito bigizwe n’impene , intama , inkoko n’ibindi .

Nahimana ni umworozi wo ku mutumba Ruziba, yabonye impene yiwe itanguye kugwara, aca agenda guhamagara umuganga yanonosoye ivy'ibitungwa, aca aza kuyitera umuti kugira ikire.

Ingurube ya Nahimana wo ku mutumba Mugomera iriko ironsa utubuguru twayo ,aho Yamukundiye yashoboye kuvyara uturenga cumi na tubiri, arayigaburira bihagije kugira ironke ico itwonsa.

Umworozi w'inkoko za kija mbere ateruye imwe mu nkoko asanzwe yorora, ariko arasigurira n'abandi ingene bokora ubwo bworozi, kuko buri mu akamarokanini cane, kandi harimo n'inyungu.

Nyabihayi ni imwe mu nka zitunzwe n' umworozi Bihayimana wo ku mutumba wa butanyerera irateye igomwe cane ifise amabara meza cane harimwo iryera n' irindi risa n' akagajo.

Mukibande ciza cane hariyo akazuba n'ubwatsi butotahaye, busa n'ugwatsi rutoto eka n'ibiti navyone bitotahaye, baragiyeho intama zifise ubwoya busa n'ivu, ubundi bwera.

Uruhongore rw'ingurube ruri ku mutumba Nyamaseke, aho rurimwo ingurube z'ubwoko butandukanye, isuguru n'izivyara. Zifise n'amabara atandukanye harimwo ayirabura n'ayandi atukura.

Umusambi uri mu rugo rw'umuntu ni kamwe mu dukoko tubereye ijisho kuraba, kari mu bwoko bw'inyoni, gafise amabara meza, gafise isunzu, amaguru maremare n'umunwa muremure.

Impongo ni kimwe mu bikoko biteye igomwe cane. Biba mw'ishamba; birashobora no kuba ahantu hari amazi. Bifise amatwi manini, kikaba kirafise kandi n'amahembe maremare.

Igikere co m'ubwoko butamenyerewe cane Kiri mu mazi gifise amabara menshi atandukanye harimwo ayirabura ayasa n'urwatsi rutoto eka na yera n'ayandi, kimenyerewe cane kokiba mu mazi no kw'isi.

Igikere n'igikoko kizwi cane kw'isi ,gishobora kuba mumazi no hejuru kw'isi ,Kandi hose kigahema neza atangorane ,mukwiyunguruza kigenda kirataragurika ,kandi nticihuta cane.

Ubwoko bw'inyoni budakunze kuboneka cane ahagaragara, bukunda kuba ahantu hari ibiyaga canke inzuzi, bugakunda gufungura kandi udukoko two mw'isi duto duto nk'imisiba n'utundi.

Umurima utotahaye wo kwa Masabo watewe mu gihe c'agatasi, ukaba watanguye kuzana amashugwe, vuba harajako ibiterwa bitangure kwama, hama igihe kigeze baze babisorome ,bavyimbure bashishire mu kigega.

Inkona n'inyoni ikomeye cane izwi nkaho ariyo ishobora kuguruka igashika kure aho izindi zitoshika ifise ubushobozi bukomeye cane aho ishobora kurya n'umuntu.

Imbwebwe n'agakoko ko mw'ishamba abeshi bakunda ku kitiranya n'imbwa ariko siko bimeze naho bigomba gusa koko kaba mu myobo kandi iyo gahuye n'umuntu gashobora ku murya.

Itako ni inzoka nini cane iteye ubwoba, kandi iyo ikuriye utera upfa ubwo nyene ikunda kwinyegeza ahantu hari ishamba rininiya ikaba ifise amabara nk'ayingwe.

Inyoni bitwa munoni ni ubwoko bw'inyoni budakunze kuboneka cane mu bihugu vyo muri afirika ariko kenshi uyisanga mu bihugu vya burayi canke za osirariya inyoni iteye igomwe kandi nziza cane.

Agakoko gasa neza cane gafise amabara meza n'umurizo uriko ubwoya bwinshi gakunze kuboneka mu bihugu vyaburayi kakaba gufungura ibiterwa iyo usamaye karashobora kwona.

Akanyoni gateye igomwe cane gafise amababa meza y'amabara yirabura n'ayandi yera, gafise umunwa wirabura n'amaguru maremare. Gakunda kuboneka ahantu hari amazi cane cane.

Ingeregere ni kimwe mu bikoko biba mw'ishamba, kizwi cane ko ari igikoko kinyaruka kandi kibangutse. Iyo abahigi bagiye guhiga bariko baracirukako ntivyoroshe kugifata.

Agakoko kitwa imbwebwe ko mw'ishamba benshi bakunda kukitiranya n' imbwa kubera ko bigomba gusa ariko ntaho bihuriye kaba mu myobo mw'ishamba iyo gahuye n' abantu karashobora kubarya.

Agakoko keza cane katamenyerewe gafise amabara atandukanye amwe agomba kwera ayandi yirabura gasa n'inguge umwanya umwe ahandi ukamengo n'inkende kakaba gafise amaso umengo nayi gihuna.

Imafu iri ku musozi ahantu mu mwonga ,ni kimwe mu bikoko biteye ubwoba cane. Kirirabura, kiravyibushe kandi gifise inkomezi zinini cane kirashobora no kwica umuntu.

Imanfu iri mw’ishamba cimeza igaramye mu twatsi dusa n’urwatsi rutoto , baravuga kandi ko imanfu ari Igikoko gisa n’abantu kigomba kugira n’imigenzo igomba kumera nk’iy’abantu.

Inyoni ineni cane ivyoibushe, kandi ifise ibiro vyinshi iriko irya iyindi inyoni iboneka yuko ari igikoko gitinyitse, kubera ko gishobora kurya inyamambisi andi zikirimo amarasi.

Igikere kizwi cane nka kimwe mu bikoko kw'isi bishobora kuba mu mazi no hejuru ku mutumba, kandi hose kigahema neza cane ata ngorane, gishobora kuba kandi ahantu mu mivo igihe imvura yaguye haba hari amazi n'ibishanga.

Umusambi mwiza cane uri kumusozi ukikijwe n'utwatsi dutoto hari n'umurima w'ibigori ndetse n'ivyatsi vy'ibishambashamba ni muremure ufise amaguru maremare n'izosi rirerire.

Inyoni nziza cane idakunze kuboneka ahantu ahari ho hose, ifise amabara menshi, mur'ayo mabara harimwo ayirabura, ayera, ayagomba gutukura, akaba ari n'inyoni ifise umunwa muremure.

Inzoka nini cane yizingiye hasi mu musenyi ifise amabara atandukanye arimo ayirabura, ayera n'irisa n'umuhondo irateye ubwoba cane kuko igukomoye ucupfa.

Ni inyoni nziza cane igomba kumera nk'imbata ariko ifise amabara atandukanye kandi ateye igomwe iri mukatsi ampande y'ahantu hari amazi ubonako ari ahantu heza cane.

Inuma nimwe mu nyoni nziza cane ziteye igomwe ifise amabara menshi, kandi nimeza cane karaguruka, kandi karanyaruka akenshi zikunda kuba zigira hamwe na zigenzi zazo.

Agakwavu kari mw'itongo rinini cane ko mwishamba kazwi nk'agakoko kanyaruka cane iyo abahigi bariko baragahiga kariruka kakabasiga karabangutse kandi gafise n'amatwi maremare.

Umurima urimwo ubwatsi bwiza butey'igomwe, harimwo agakwavu ko mw'ishamba gafise amatwi maremare kandi kanyaruka cane, ugakomye ntubona niyo karengeye.

Inyoni nziza cane iri hagati mu murima ifise amabara menshi meza atandukanye arimwo igira burana iryera ifise amaguru maremare co kimwe n'umuntu wamuremure mwenga n'umuhoro.

Akabeba ko mw'ishamba gafise amabara harimwo ayirabura n' umurizo mure mure kaba mu mwobo kandi gakunda kurya ivyatsi ariko gatandukanye n'imbeba zo mu nzu zozo zikunda kurya ibifungugwa.

Imafu yiryamiye hagati mw'ishamba biboneka ko iriko riraruhuka ikikujwe n'uduti dutoduto n'ibindi binini vyose bifise ibara ritoto reka biboneka yuko, kandi yirabura, kandi ko ishobora kuba ar'ingabo.